Salo nyɛla ban ʒe matuka yiɣirigu gbuni salo maa yino nyɛla ŋun kuri tingbani ni ka linjimanima nyɛ ban ʒeya ka yuuni o.

Kuɣusi ayi n-zaya ŋɔ kuɣusi ŋɔ kama nyɛla zaɣ'tankpaɣu ka teebuli za di sunsuuni teebuli ŋɔ gbunni nyɛla zaɣ'sabinli ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ'piɛlli ka fulaawanima be nimaani.

Nachimba ayi n-ʒiya ka yino gbubi laɣiri o nuu ni ka lo agogo o nuchee foonima nyɛla din pa teebuli zuɣu roba nuɣuso gba pala teebuli ŋɔ zuɣu ka piyowata roba paya.

Salo nyɛla ban doli palli bɛ nyɛla ban pɔbi nye'pɔbirisi ka pili zipilisi bɛ zuɣuri ni zipilisi ŋɔ shɛŋa nyɛla zaɣ'ʒɛhi zaɣ'piɛla ni zaɣ'dozim ka laati pooli jɛba ʒe bɛ nyaaŋa ka tihi be ni.

Salo nyɛla ban be polo ŋɔ puuni salo ŋɔ nyɛla ban ye zaba piɛla ka shɛba pili zipili piɛla ka shɛba vuli bantabisi ka shɛba ʒe zuɣusaa ka shɛba nyɛ ban dobi tiŋa.

Ninkura m-be duu ka ye gɔɣa ka di nyɛ zaɣ'sabila ka bɛ shɛba kpa ninkpara Nana Akuffo Addo gba bela di puuni ka kuɣusi zaya ka so gbubi zipiligu o nuu ni.

Niriba ayi n-za kiyalooda gbuni bɛ yela gɔɣa ka di nyɛ zaɣ'ʒee ka bɛ zipiliti nyɛ zaɣ'ʒɛhi kiyalooda ŋɔ nyɛla zaɣ'tankpaɣu.

Loori n zaya ka niriba bɛ di puuni doo nyɛla ŋuni ŋuni zi kuɣu zuɣu n tam loori ŋɔ tooni wobigu yɛla ŋuni zaya ka tihi bɛ bi tooni sa ka wuntaŋ zɛli nyiya na ka sagbana bɛni.

Loori nima tam palli ŋɔ zuɣu di yɛla loori sabila ka tuuta nima tam di zuɣu salo yɛla bam bɛ palla maa zuɣu ka lingimanima nima gba bɛni ka yiɛ nɛɛn sabila.

Chechebuɣum n-zaya ŋɔ ka mɔri be di luɣili zuɣu nachimba nyɛla ban za di tooni ka bɛ nyee yoogi fiilibila nyɛla din za cheche buɣum ŋɔ nyaaŋa ka sagbani piɛla yina.

Nachimba n-zaya ŋɔ bɛ shɛba bela sitiri piɛla puuni ka bɛ tam kapeti zuɣu ka di nyɛ zaɣ'bɔribɔri bɛ bela du shɛli din nyɛ du'piɛlli ni.

Naɣichimbi n bɛ bɔɣili ni ka bini varim yaɣiri naɣichimbi so yɛla ŋun za duli ka yiɛ daliya piɛlli ka so jinjam mŋaa paapu nim yɛla dini bɛ bɔɣili ŋɔ puuni.

Salo n-zaya ŋɔ gbampiɛla ni gbansabila bɛ shɛba yela daliya sabila ka so ye daliya nuɣuso linjin doo zaya ka lɛbi o nyaaŋa biri ka pili zipili sabinli.

Salo n-ʒe matuka yiɣirigu gbuni ŋɔ matuka yiɣirigu ŋɔ nyɛla zaɣ'piɛlli ka linjin doo ʒe bɛ tooni salo ŋɔ so ʒela tooni ka zaŋ bɔɣu parigu m-pa o bɔɣu ka di nyɛ zaɣ'ʒee.

Salo n laɣim ziya shɛba zɛla zuɣusaa ka shɛba ziya bi yɛla bani bɛ jina tɔriba duu Ghana tuuta yɛla dini tabi dukpuni ka yiɛduhirisi tam bi tooni.

Matuuka yiɣirigu paaki m boŋɔ salo nyɛla ban kpɛri ti pari du'titali sheli ʒɛ bɛ tooni sheba nyɛla ban nyaɣari bɛ baaji nima ka sheba nyɛ ban gbibi bɛ baaji nima bɛ nuhini ti'waɣala nyɛla din za du'titali maa nyaanga.

Salo n laɣim ziya ŋɔ shɛba yɛla bani lɛbi bi yɛansi biri ka so zi kuɣu zuɣu ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka so so zɛya n yuundi anfooni puuni.

Nachimba m-be palli zuɣu bɛ yino gbubila takalem ka bɛ ye daliya bɔribɔri ka bɛ jinjama nyɛ zaɣ'piɛla ka di bo zaɣ'ʒee ka gbubi kikahi.

Laa n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ sabinli ka bindirigu bɛ di puuni ka di tam teebuli zuɣu boraadɛ bɛni ka gala bɛni ka zaham buni ka kpa ʒiɛɣu gba nyɛ din bɛ di puuni

Salo nyɛla ban ʒɛ kom nyaanga ka jirambisa kara be bɛ nyaanga maa ka doo be tooni ka gbibi bia ka bia maa ye daliya ʒee ka sheba ye niɛn'sabla.

Salo m-be palli zuɣu tihi nyɛla din sa palli ŋɔ nangban'kpaŋa bi'puɣinsi ayi nyɛla ban ʒi dalibihi bɛ zuɣu ni yino dalibila nyɛla zaɣ'ʒee ka yino dalibila nyɛ zaɣ'piɛlli loori gba tam palli ŋɔ zuɣu.

Doo nyɛla ŋun ʒe bihi ŋɔ tooni bihi ŋɔ nyɛla ban ʒe dukpuni nyaaŋa ka bɛ zaŋ bulooku meli doo be paɣa nyaaŋa ka yarigi chinchini ka chinchini maa nyɛ zaɣ'ʒee ka booi zaɣ'sabila.

Nachimba ata n zɛya ŋɔ ka nachimba ayi kueiya ka gbubi soobuli loori piɛlli yɛla din tam palli tihi yɛla din saya ka pooli wɔɣila wɔɣila bɛni ka waya nima ga pooli nima ŋɔ kuɣa chɛsi yɛla din doya ka yɛ kuɣi piɛlla

Niriba n bɛ n za tingbani bayaɣiti zuɣu nachimba ayi yɛla ban gbibi bia tanti nima bɛ ni ka ankɔri nuɣiso zaya.

Paɣaba ayi n ʒɛ daa ŋo puuni bi nyɛla bin ʒɛ tiwola gbuni kamantoosi biɛni kodu biɛni Alaafee biɛni leemu biɛni ni nyaaduwa

Loori dozim m-be palli zuɣu loori maa nyɛla tipa ka di ʒi nɛma ka niriba ʒi nɛma maa zuɣu tihi nyɛla din beni laati wayanima nyɛla din be zuɣusaa ka sagbani piɛla gba beni.

Silimiin bila n doya ŋɔ o yaala o yina ka o zinli yina bɛlifu piɛɣu n za o naba tiŋli ŋɔ dɛma biniyara zala o tooni dɛma binyɛra maa shɛli nyɛla ziliji.

Sooja nim ŋɔ yɛla bani bɛ palli zuɣu ka dikligina bɛ bi yɛanga ka ti maha mini ti kuma bɛ bi yɛanga sooja nim ŋɔ niriba ayi gbala tiŋa ka yino so tiŋa ka niriba ayi zɛ zuɣusaa.

Bihi m-be bɛ kaya ni bɛ taɣada nɛma ni ka ŋun be sunsuuni ŋɔ gbubi zuli o nuu ni tihi nyɛla din be bɛ nyaaŋa ka bɛ piri namdanima ka yino bi piri namda ka bɛ za mɔri ni.

Niriba nyɛla ban be matuka yiɣirigu paaki ŋɔ ni matuka yiɣirigu ŋɔ nyɛla zaɣ'piɛlli n-ʒe bɛ nyaaŋa paɣa ŋɔ nyɛla ŋun kpabi bia o tooni ka zaŋ baaji nyaɣi o nyaaŋa ka gbubi loori bila o nuu ni m-mali tiri doo.

Kom nyɛla din do yiya ŋɔ sunsuuni ka ŋarima pam be dipuuni ŋarima ŋɔ sheŋa nyɛla nuɣuso sheŋa nyɛ zaɣa ʒee jirambisa kara nyɛla din ʒɛ m baɣi kuliga ŋɔ ka ti'waɣala be jirambisa nima ŋɔ zuɣusaa.

Dabba n bɛ tum shee bi pili la hɛlimɛnt nima ka di yɛ zaɣi nuɣiso webaro yɛla doo ni daari shɛli ka tankpaɣu bɛ di puuni.

Salo m bɛ polo ŋɔ puuni matuka yiɣiri piɛlli nyɛla ŋun bɛ di puuni ka bɛ zaŋ taapoli nima n niŋ duuni ka salo bɛ di puuni salo maa shɛba nyɛla ŋmana din giliba.

Kam n zaya ŋɔ ka muɣuni binkɔbiri bɛ kom ni ka binkɔbiri ŋɔ shɛba bɛ kom ŋɔ kpaŋa wobiri ayi n zaya ka loori za bi luɣuli zuɣu ka tihi bɛ ni.

Kpɛŋɔ nyɛla damma ni kɔhimma shee wulijo nyɛla din beni ka kama beni ka mana beni ka alibasa beni ka naazua beni ka wulijo beni.

Paɣaba n ʒɛ polo ŋɔ puuni n gbubi zahama shab bob bobsi ka shab yɛ neen piɛla ka shab yɛ neen ʒiɛhi ka so chinchina zahama maa biɛla gbambihi bobgu puuni n tam bi tooni

Kuɣu n-zaya ŋɔ ka tani vakahili pa di zuɣu fulaawaasi nyɛla din be bokati bila ni n-za kuɣu ŋɔ nyaaŋa dukpuni piɛlli m-bɔŋɔ ka anfooninima tabi dukpuni ŋɔ.

Duu puuni ka niriba be niriba ayi n-nyɛ ba yino ʒila kuɣu zuɣu ka ye daliya nuɣuso ka kpa. ninkpara gbambihi nyɛla din tabi dukpuna ka di koma nyɛ zaɣ'dozim ni zaɣ'nuɣuso.

Nachimba n zaya ŋɔ ka so ziya piiloda yɛla ŋun za tiŋgbanni kpakpa tia yɛla din zaya ka zuɣa do di yɛanga laati pooli yɛla dini saya kuriti yɛla dini yɛ zaɣi gonagona ka pa dukpuna zuɣu.

Linjima nima yɛla ban za bi loori shɛli din di buɣim yɛanga linjima nim ŋɔ yɛla niriba ata bi gbubi marafa nima ka yiɛ daliya bɔri bɔri ka yili zɛ bi yɛanga ka ti kuma zɛya ka palli zuɣu lati pooli zɛya.

Salo n ʒɛ polo ŋo ni ŋo yino kurila tiŋa ka gbubi soobuli ka shab ʒɛya mashin gbunni ka shab bɛ ko biɛɣu puuni ka tihi bɛ bi nyaangi ni mo kuma

Sampaa m bɔŋɔ ka kuɣusi ni tɛbuya bɛ di puuni binyura nyɛla din tam di zuɣu ni copu bihi ni binwala ka ti vari bɛ sampaa maa puuni ka di tingbani kuli nyɛlisira.